Emiti y'emigano ni mingi kandi ekuzire neerebeka gye haza neeshushana nk'ebikwijo, omuntu yaaba atagimanyire naabaasa kugyeta ebikwijo haza eineho amababi, amababi gaturukire aha ngingo zaago

Abantu babiri bariyo nibajuba kandi bari omu ryato aha nyanja kwonka kandi obwire bwizire kokureeba ahaiguru omu bicu ebimwe nebya bururu

Omutsigazi ayegwire akadeeya aha mutwe gwe kandi karimu ebintu bingi ajwaire ebigyere kandi aha mukono gwe gwa bumosho ayegwire ejabiya etaine kirindi.

Omuntu ariyo naateera amatafaari akwatsire akadoogo yaakata omu katiba haza nka kuriya hariyo amatafaari agu yaaba yataire kandi ageemererize ahansi tigabyami

Etawuni egi erimu abantu bingi munoonga Kandi na takisi Nazo ninyingi, ezimwe ziri omu paaka zipakingire ezindi ziri omu muhanda nizigyenda Kandi nka kuri hare hariyo ebizimbe bingi ebiringwa n'ebigufu.

Akaju kakye kabomwirwe ekicweka kimwe Kandi ketoreirwe ebikyafu nka ebiveera n'ebideya hamwe n'ebishushu by'ebikwijo haza aharubaju rwa akaju ako, ha zitireize amabati.

Abaana baingi bari omu muhanda abamwe barotami abandi bateire amaju abandi bemereire haza abamwe bashemereirwe Kandi bari omu muhanda aha rubaju rw'omuhanda hariho obunyatsi bwomire

Ebimotoka bibiri kimwe kya turakita ekindi kya tipa. Haza ekya tipa kiriyo nikishuka eitaka. Reero ekya turakita kiriyo nikiseeta eitaka eri baashuka.